awa na sani namoni bamezetuni eza ebeli namoni ebeli namoni eza jone ezakitoko

Eloko balakisi nga awa eza mibali mibale, bazwi ba coupe namaboko nabango, baoseka sikoo moko atomboli misapi nee mibale mutuango asali neti peace, aolakisa batu ke asepeli mingi na eloko ye asimbi namaboko naye, mususu pe aoseka.

Na moni porte ya mabaya na juge alati elamba ya moindo na pembe.

awa liboso na ngayi namoni batu batu misatu baho bina ba dance traditionnel na moni pe biloko oyo balati eya bilamba ya traditionnel batiye mosusu na mutu balati na mikolo nabango baza pe pembeni nabango baza pe na bounf=da ya jaune esangami na mwindu bango pe baza mwindu

Na moni taxi voiture na batu na kati eza na langi ya pondu na ngambo kuna ndako ya jaune na bus ya langi ya pondu.

awa liboso nangayi namoni tapi moko ya vert nakati ya ndaku heee tapi wana eza naba kiti ba kiti ya kitoko ya mabende ya mabende ya kitoko eza pe naba cousin ya vert ,pembe esangam=ni ba couleur mingi nde nazomona yango.